doo n-ʒia ŋɔ ka so jinjam ʒee ka di niŋ zaɣ' sabila di puuni paɣa gba n-ʒia ŋɔ ka ye liiga sabilinli ka gbubi bia ka bia maa gbubi kpaale

Loori n chɛna ka bi zaŋ taapoli pili dizuɣu loori n ʒɛya ka wurim wurim palli n chɛŋ ŋɔ loori shab gba n bɛ dizuɣu ŋɔ

Naa n ʒiya ŋo lɛm n saya ŋo na so gba n ʒiya ŋo do so ʒi n baɣa o mi ka gbubi lɛm

Laa n ʒɛya ka bindirigu bɛ dinni boraadɛ bɛ di puuni ka gala gba bɛni ka zaham gba bɛni ka manʒa bɛni gala maa dibata

Paɣa n ʒiya kuɣu zuɣu ka o ʒiya teebuli n ʒɛya teebuli piɛlli paɣa maa yɛla liiga sabinli

Paɣa n chɛni ka yɛ liiga vakaɣali ka ʒi tahali paɣa so gba n ʒɛya ŋo ka gba ʒi tahali ka gbubi guuka

Paɣa n ʒɛya ka yɛ liiga sabinli paɣa so gba n ʒɛya ŋo doo n ʒɛya ŋo ka gbubi sipika paɣa maa pilila nanim zipiligu

Doo n ʒɛya ka piri kambuu kambuu maa nyɛla zaɣ ʒiɛ ka gbubi baaji baaji maa nyɛla zaɣ ʒiɛ ka yɛ liiga dozim ka gbubi liiga dozim shɛli

Paɣa n chɛni ŋɔ ka kpabi bia chinchin maa nyɛla zaɣ ʒiɛ ka paɣa so gba bɛ o nyaanga ka kpabi bia ka ʒi kpalaŋa paɣa so gba n ʒɛ bi luɣuli zuɣu ka kpabi bia ka ʒi kpalaŋa

Boraadɛ n paya ŋo naanzuu gba n paya ŋo naanzu ʒiɛ ni nanzu vakaɣali paɣa n ʒɛya ŋo ka yɛ liiga piɛlli ka tabi o nyoɣani

Palli n-doya ŋɔ ka booi zaɣ' piɛllipiɛlli ka niriba be di zuɣu n-garita do' so gba n-zaya ŋɔ ka ye liiga piɛlli ka pili zuɣupil' piɛlli ka di niŋ zaɣ' sabinli

Sarati n niŋ ka paɣa ʒiya ka gbubi bia ka doo ʒɛya ka ŋmaariba foto do so gba n gbaya ŋo ka tabi puli ka yɛ liiga dozim

Namda n bɔŋɔ ka di ŋmani zaɣ piɛlli zaɣ ʒiɛ ni zaɣ vakaɣali gali n paya ŋɔ namda shɛli gba n bɔŋɔ ka di zuɣu nyɛ nyaɣasira

Paɣa n ʒiya ŋo ka zaŋ chinchin lo o nyoɣu ni ka piri bansi ka yɛ nyingokoriti doo n ʒiya ŋo ka ŋmɛri luŋa

Paɣa n-zaya ŋɔ ka gbubi bindirigu ŋmani paɣ' so gba n-zaya ŋɔ ka zaŋ o nuu tim dinni so gba n-zaya ŋɔ ka la

Baanjira n ʒɛya ŋɔ teebuli n ʒɛya ŋɔ ka fulaawa tam dizuɣu bolfu n yiliya ŋɔ bolfu shɛli n lahi yiliya ŋɔ

Paɣa n ʒɛya ka gbubi gbambila ka zaham bɛ dinni gbambili shɛli gba n ʒɛya ŋɔ ka zaham bɛ dinni paɣa so n ʒɛya ŋɔ ka tabi o boɣu

Do so n ʒɛya ŋo ka yɛ liiga sabinli ka pili zipili piɛlli do so gba n ʒɛya ŋo ka pili zipili sabinli do so gba n ʒɛya ŋo ka yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm ŋmaa

Doo n ʒɛya ŋo ka pili zipili piɛlli doo n ʒɛya ŋo ka yɛ liiga dozim loori n ʒɛya ŋo loori piɛlli

Loori n ʒɛya ŋo loori ʒiɛ ka tankpaɣu bɛ dinni loori n ʒɛya ŋo ka toori tankpaɣu n niŋdi loori shɛli ni loori maa nyɛla loori ʒiɛ

Gbambili n ʒɛya ŋo tankpaɣu n doya ŋo bia n ʒɛya ŋo kom n doya ŋo laa n ʒɛya ŋo doo n gbaya ŋo

Paɣa n ʒɛya ŋo ka gbubi ŋmani paɣa so gba n ʒɛya ŋo ka yɛ liiga ʒiɛ doo n ʒɛya ŋo ka tiɛgi o boɣu paɣa so gba n ʒɛya ŋo